Sisina arabe iray ahitana olona mandalo sy mifanaretsaka maromaro, misy mpivarotra fahana sy mpanao antso an-tarobia ary mivarotra karazan-tsigara.

Trano iray eo andalantsara angamba, ny avy ato havia ahitana solaitra be feno soratsoratra, ny avy ato havanana kosa ahitana akanjo mimpirina, ny ambany dia vita amin'ny hazo ary misy efitra erỳ aloha indrindra, ahitana seza miisa roa sy latabatra iray.

Vehivavy iray alaina sary avy ety ambony, manana volo fohy dia fohy tokoa ary miorongorona ilay volo angamba mety nasiana menaka mampiorongorina azy. Madio raha ny fijery ilay izy ary mangirana dia mangirana tokoa ary olioly.

Arabe iray no mampiseho olona mandalo sy karazana fitaovam-pitaterana telo samy hafa. Bisikleta ny voalohany, posiposy kosa ny filaza ny faharoa ary fiarabe mpitatitra ny fahatelo.

Fiangonana iray eo amoron-dalana ahitana lakroa eny amin'ny farany ambony, misy lavarangana malalaka ary miloko mena misy vavahady fotsy.

Lanitra manga, ny eny amin'ny sisin'ny tendrombohitra mbola rakotra ala maitso mavana tokoa. Ranomasina madio tsy dia misy olona manodidina fa dia fahanginana sy ny hatsaran'ny natiora no tena manjaka.

Gazety iray amin'ny vidiny arivo ariary ary amin'ny teny frantsay, eto afovoany sy ny avy ato havanana ambony dia miresaka momba ny pôlitika, ny aty ambany kosa dia miresaka dokam-barotra, eto afovoany miresaka momba ny fahatapahan-jiro any amin'ny faritrin'i Toamasina.

Tantely iray miloko mavo ny vatany ary ny tongony sy ao amin' ny lohany kosa ahitana loko mainty ; mipetraka ambony voninkazo miloko fotsy sy maitso.

Tranombarotra lehibe iray, mivarotra karazana ranomanitra fatao amin'ny elika, manala fofona ; ary karazana fitaovana sy menaka fampiasa ihany, koa atao amin'ny hoditra alohan'ny hanalana volo.

Akanjo ambony iray miloko fotsy ary misy vozony fotsy ihany koa, ny aoriana dia ahitana soratra miloko manga, raha ny fijery azy dia akanjo natao an'ny mpankafia baolina kitra.

Karazana asa tanana vita amin'ny hazo toy ny tanalahy, toy ny tsangan'olona, vilany tany ary aloalo. Voasikotra tsara avokoa izy ireo.

Tsena iray, ahitana pataloha miloko volontany ao aoriana. Eto anoloana kosa, ahitana karazana kavina, vakana ary barety fatao amin'ny volo.

Vatan-dehilahy roa, manao asa fanorenana. Ny iray mijoro eo ambony hazo, ary ny iray mitazona vy.

Fanaka iray atao amin'ny hefitrano fandraisam-bahiny, miloko volotany manga, ary misy sarisary miloko mainty eo amin'ilay izy.

Fiara iray, entina hamonjena lanona-panambadiana angamba ? Misy, balona miloko mavokely. Lamba, miloko fotsy sy mavokely . Ary voninkazo, (miloko fotsy) sy raviny, (miloko maintso).

Karazana famarana miisa enina miloko volomboasary, mavo, maitso, volomparasy, manga ary mena. Manomboka amin'ny kely indrindra, hatrany amln'ny lehibe indrindra.

Tranombarotra lehibe iray mivarotra karazana fitaovana maro samihafa izay ampiasaina ao an-dakozia sy amin'ny resaka nahandro ; toy ny sarom-bilany ary fitoerana sakafo.

Karazam-borona iray manana endrika tsara tarehy tokoa satria ny lohany miloko manga ary ny vatany dia maro loko toy ny mainty, mavo, manga ,mena ary volontany.

Lehilahy iray mpanao politika. Manao lobaka fotsy, mainty fihodirana, mitsiky ary manao fehitenda miloko mena.

Savony mafy fanasana loha ; natao ho an'ny volo rehetra ilay miloko mavo, ilay mavokely kosa dia natao ho an'ny volo tsotra sy olioly ary ilay maitso dia natao ho an'ny volo mahery.

Toeram_pisakafoanana iray miloko fotsy ny rindrina rehetra ao anatiny. Erý amin'ny sisiny ankavanana dia ahitana fitaratra lehibe iray. Ny lamba eo amin'ny varavaran_kely sy ny lamba latabatra sy ny lamban_tseza dia samy miloko votsy sy mena avokoa.

Karazana koba fanadiovana nify, miloko fotsy ilay plastika misy azy ary eo ambonin'ilay izy ahitana sarina vehivavy iray mitsiky mampiseho ny nifiny ary mitazona borosy nify eo andalam-piborosiana ilay nify.

Sambo lehibe iray mandalo mandritra ny andro maromaro eto "Madagazikara" mba hivarotra sy hizara karazam-boky maromaro.

Tranombarotra lehibe iray ahitana karazana dibera, ronono, gilasy ; ireo rehetra ireo dia mipetraka anaty vata fitaratra mitana hatsiaka iray. Eo ambony hatrany ny entana ary misoratra eo ambany ny vidin'ny tsirairay.

Tranom-barotra iray mivarotra karazana fitaovana fampiasa amin'ny fanorenana sy fanamboarana trano toy ny fitaovana fandokoana, misy karazany maro izy ireo ary misoratra eny ambany tsirairay avy ny mombamomba azy sy ny vidiny.

Tanàna iray andalam-panamboarana. Ny eny amin'ny sisiny dia mbola biriky amin'ny antsasany no vita amin'ilay tamboho. Ny eto afovoany kosa dia mbola andalam-panamboarana ihany koa ilay lava-drano mbola vao avy nolalorina.

Tanora maromaro anaty efitrano lehibe iray. Ny akabeazan'izy ireo dia manao arovava avokoa. Feno sary vita avy amin'ny loko rano sy vita avy amin'ny pensily hazo ao anatin'ilay trano ary raha ny fijery azy ireo dia toa mihaino famelabelaran'olona eny anoloana.

Vehivavy iray mitazona finday miloko mainty amin'ny tanany havanana, ny tanany havia kosa mitazona solosaina miloko mainty angamba, fa noho ny totan'ny ela dia lasa manopy volondavenona ilay izy.

Toerana iray, angamba eto Madagasikara. Ahitana rian-drano iray ary ny manodidina azy dia misy zavamaitso maniry.

Tranombarotra iray mivarotra karazana savony fanasana loha, raha ny marimarina kokoa dia ranon-tsavony ireto amidy ireto, ny sasany natao ho an'ny volo miloko ary ny sasany natao ho an'ny zaza.

Tranom-barotra lehibe anankiray ahitana ireo karazan-drano amidy, anaty tavohangy.

Boky roa mitandahatra, mitovy ny vidin'izy ireo ary misoratra ety ambony somary afovoany ary miankavanana, ny iray miloko mainty ary ny iray kosa miloko maitso sy mavo.

Gazety na gazety boky iray miresaka mombana olona iray mitondra ny anarana hoe Ratiokia Nivo Lalandy voalaza ao anatin'ity gazety boky na gazety ity fa hanao fampianarana ny taranja ioga ity vehivavy ity.

Arabe iray ahitana olona mifanaretsaka mandalo. Ery amin'ny sisiny misy mpivarotra akoho nohendasina hoentina atina lovia lehibe mandehandeha. Io koa ny fiantsoana fiara-karetsaka ary ahitana karazana kodiaran-droa.

Mbola ambony dia ambony tokoa ny masoandro ary manga aoka izany ny lanitra, misy rahona manaingo azy erỳ ambanimbany. Eto ambany kosa dia farihy lehibe iray misy lakana ary eo ambonin'lay lakana misy lehilahy iray mivoy ary vehivavy iray ny eo aloha.

Renirano lehibe iray ery ampita ahitana zava-maintso mahafinaritra ary manga aoka izany ny lanitra, ny ety ampita kosa ahitana roa lahy manjono mipetraka any iray ary mitsangana iray ilay lehilahy fahatelo farany kosa miondrika misasa angamba.

Toerana iray, ahitana zakarandaha lehibe maniry. Eto ambany kosa ahitana olona maromaro mipetrapetraka ary tsena kely mivarotra karazana sakafokafo.

Tranombarotra lehibe iray mivarotra karazana fitaovana elektrônika fampiasa ao an-dakozia toy ny fatana, fampangotrahana rano ary fanodinana voankazo sy legioma.

Toeram-pisotroana sy fisakafoanana iray, ny eny amin'ny tafo dia ahitana lamba miloko fotsy sy maitso. Ny rindrina sy ny haingony dia zava-maniry maitso avokoa ny ankabeazany.

Toeram-pisakafoana iray, angamba mety efa ela no nisian'izy io satria efa antitrantitra ilay soratra eo aminazy. Ahitana ny soratra hoe : hôtely zanatany.

Toeram-pisakafoana iray, mampiseho ny maha Malagasy ilay toerana. Avy ato havia ahitana karazana vera sy karazana divay, no karipetra dia vita amin'ny rafia ny latabatra sy ny seza vita amin'ny hazo sy vy miaraka; ary ny eny amin'ny rindrina dia ahitana karazana sahafa mahafinaritra.

Daba kely iray miloko volon-davenona antitra ahitana menaka fatao amin'ny fiara ao anatiny ary araraka ao anatin'ilay fiara ilay menaka.

Toeram-pivarotana lehibe iray; mivarotra karazana fitaovam-piaratana maro samihafa; ny avy ato ambany kosa dia fitaovam-piaratana ihany saingy mandeha amin'ny herinaratra sy vatoaratra.

Sotro rovitra, antsy, sotro ary sotro kely anaty fitoerany iray miloko lokom-bolamena sy mainty ary ny tranony kosa dia miloko mainty.

Trano iray an-dalam-panamboarana, mampiseho ny ao anatin'ilay trano, angamba lakozia ilay amboarina eto, ary eo am-panamboarana ilay toerana fanasana lovia sy fikarakarana sakafo ny mpanamboatra.

Fitoerana firavaka iray ahitana vakana ary kavina miisa roa mitovy amin'ilay vakana. Samy sarina voninkazo no miseho eo amin'ilay izy.

Biby iray, antsoin'ny ankabeazan'ny olona hoe bibin-tsaonjo, fahita eny amina ravina maitso indrindra ny legioma miloko maitso ary ireny no foton-tsakafony.

Tany malalaka iray, vato no mameno sy mandalotra ilay toerana. Etỳ havia ahitana toera-pivarotana sy mety ho toera-pisotroana angamba satria misy seza sy elo eo an-tokotany. Eo afovoany kosa dia ahitana hazo maniry izay be ravina afaka hialokalofana amin'ny masoandro.

Trano miloko fotsy ranoray, miloko mena kosa ny lavarangana, ny varavarakely ary ny vy eny amin'ny tamboha.

Tranombarotra lehibe iray, mivarotra karazana mofo anaty plastika tsy misy loko ary ery amin'ny sisiny koa dia mbola ahitana mofo anaty harona plastika tsy misy loko sy miloko mena. Ny ety anoloana kosa dia misy labozia amidy.

Rindrina tamboho iray, miloko manga sy miloko fotsy. Angamba eny Tanjombato ity toerana ity. Eo amin'ilay rindrina dia ahitana anarana orinasa iray izay mpamokatra arina sy mpamokatra gony izay fampiasan'ny mpamboly.

Biby iray lava vava, miloko fotsy sy volontany ny volony. Ny tanany dia maranitra dia maranitra tokoa. Ny sakafo fihinany dia ny karazana vitsika sy bibikely.

Mofo mamy maromaro, ambony latabatra iray angamba mofo mamy amina lanonana ; miloko fotsy ilay mofo mamy ary eo amboniny dia misy karazana voankazo toy ny firezy sy papay.

Gazety iray amin'ny teny malagasy, amin'ny vidiny dimanjato ariary, miresaka momba ny minisitra eto Madagaskara sy ny governemanta. Ny ery ambany kosa dia miresaka ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena. Ny ao amin'ny farany ambany dia misy dokam-barotra momba ny tambajotra eto an-toerana.

Televiziona kely efa-joro ary efa fampiasa tamin'ny andro taloha, miloko volondavenina ary ny eo amboniny kosa ahintana irony fitaovana fandefasana kapila mangirana irona.

Sainam-pirenena iray miloko fotsy, ahitana boribory fotsy eo ampovoany ary ny eo afovoan'iny boribory fotsy iny dia mbola ahitana sarina volana sy kintana miloko mena.

Toeram-pivarotana lehibe iray mivarotra karazana kilalaona ankizy, eo ambony no misy ny entana ary misoratra tsirairay eo ambany ny vidin'izy ireo.

Karazana menaka vita malagasy anaty fitoerany plastika iray, misy soratra miloko mena eo aminy izay fatao amin'ny volo.

Karazana mofo mamy, ny iray misy voanjo sy sôkolà ary ny iray kosa ahitana akondro angamba eo amboniny. Eto afovoany kosa ahitana kaopy vita bakoly miloko mavo ny ivelany. Ahitana zava-pisotro miloko maitso.

Vehivavy iray miravaka volamena sy volafotsy toy ny : kavina, vakana amin'ny tanana sy tenda ary peratra ; manao pataloha fotsy, akanjo ambony fotsy ary akanjo ivelany fotsy ary manao poketra fotsy ihany koa.

Toerana iray manan-tantara eto Madagasikara. Ity toerana ity dia vavahady fidirana amina rova. Rova izay toerana fonenan'ny mpanjaka.

Bokin'ankizy mampiseho sarina tovovavy kely iray mijery sarina lolo sy voninkazo eo amin'ilay izy.

Trano iray ahitana lafaoro vita amin'ny hazo. Miloko varinesy. Ny fampidinana sy ny fampiakarana hafanana dia miloko mainty, ary ny ao anatin'ilay lafaoro ihany koa miloko mainty.

Efitrano fianarana nahitana solosaina eo ambonin'ny latabatra hazo, ny solaitra miloko fotsy ary misy mpianatra telo eo anoloana.

Lehilahy iray miasa, mitsangana ambony latabatra hazo iray, manao sary amina rindrina, miloko mavo ny tapany ambany amin'ilay rindrina ary ilay sary ataony eo ambony kosa dia sarina voninkazo sy sarina ravina.

Boky iray mipetraka ambonina lamba mavokely sy mena ary lokom-boasary, misy sarina vehivavy roa mifamihina ary ny lohateniny dia hoe fa maninona aho no tsy lolo.

Sary iray mampiseho fiaingonana protestanta iray any Mangarivotra.

Trano mitandahatra anaty andro efa alina, ny jiro efa mirehitra ao anatiny, ambany lanitra manga miravaka kintana.

Tokotany iray hahitana karazam-boninkazo maniry toy ny tsilo misy voninkazo mena ary vonenina manana voninkazo moloko mavokely.

Trano mitandahatra roa amoron-dalana ; ary mitovy ny fomba nanaovana azy, samy mitafo fanitso izy ireo ary samy manana rihana iray tsy miloko fa vita amin'ny biriky fotsiny; ny lavarangana dia vita amin'ny hazo.

Mpanao pôlitika malaza teto Madagasikara nandritra ny taona maro, efa nodimandry izy ary mitondra ny anarana hoe Ratsiraka, manao solomaso izy ary ny fehi-tendany dia miloko mena.

Karazam-boankazo iray miloko maitso ary mazàna maniry any amin'ny sisin'i Madagasikara, antsoina hoe : voantsokona. Miloko maitso ny ivelany ary fotsy no ao anatiny.

Fera fipasoana mandeha amin'ny erinaratra, eo ambony ilay fera ary eo ambany kosa ny fitoerany, raha ny fijery azy ity dia angamba ity karazana ity no asiana rano idoroany ao anatiny

Lehilahy iray fohivolo, mirandrana manao akanjo ambony malalaka miloko mavo ary misy ny isa valo amby sivifolo ao aoriana, manao pataloha mitapaka malalaka ary kapa miloko mena

Paoma miisa telo, masaka tsara, miloko mena, mila hanompo volomparasy mihitsiny amin'ny fahamasahana. Ny raviny dia miloko maitso izay manambara fa velona ary vokatra tsara ity voankazo ity.

Vohitra avo iray misy bozaka maina maniry manodidina. Eo afovoany kosa ahitana fasana lehibe iray vita amin'ny vato misy lakroa eo amboniny ary amin'ny sisin'ilay vato dia ahitana ny loko fotsy, mena ary maitso.

Sarety taritin'olona iray. Mitatitra karazan'entana maro ary mavesatra dia mavesatra tokoa. Anaty gony sy anaty daba mavo.

Tranom-barotra na toeram-pivarotana lehibe iray mivarotra karazana fitaovan-dakozia toy ny lovia, fitoerana lovia, kaopy bakoly sy kaopy vera ary karazan-dabozia.

Tsena kely iray amoron-dalana mivarotra karazana entana maro toy ny bisikitra, karazana penina, vato haratra, voanjo vatomamy, tsakitsaky vita amin'ny lafarinina ary salaka ho an'ny vehivavy.

Tranom-barotra lehibe iray mivarotra karazana legioma sy mivarotra karazana voankazo toy ny: voatavo, tongolo, voanio ary koa mananasy.

Tsena kely amoron'arabe be olona mandalo. Mivarotra pataloha sy kitapo eny an-damosina. Eto anoloana kosa ahitana mpivarotra voankazo maro.

Boky iray ahitana olona roa mifampibaby mandeha amina lalana iray, mitondra ny lohateny hoe :" Kitapo kanety" ilay boky.

Andriamatoa Naivo Raholdina, mpanao pôlitika malaza eto anivon'i Madagasikara. Manao fanambaràna ary manao fehitenda sy mirakotra lamba miloko volomboasary ary manao lobaka fotsy sy akanjo miloko volontany.

Tanàna iray alaina sary avy etỳ ambony midadasika dia midadasika tokoa ilay tanàna ary feno zava-maitso manodidina azy. Mahafinaritra sy maha te-honina ilay izy, ety amin'ny sisiny misy voly vary sy voly an-tanety, ary ny eo afovoany kosa dia zaridaina sy trano tsara tarehy mameno azy.

Karazan-gidro izay tsy fahita raha tsy eto Madagasikara, kely dia kely ary mahafatifaty sy maha-te ho tia tokoa. Ny lokon'ny volony dia manopy mainty sy miloko volontany, ny masony kosa dia volontany ranoray ary misy teboka mainty kely eo afovoany.

Toeram-pivarotana iray mivarotra karazana vata fampangatsiahina, ny erý amin'ny sisiny anatiny miloko fotsy, ny eto afovoany miloko mainty ary volon-davenona, ny eto amin'ny sisiny avanana kosa miloko volon-davenona ny varavarana, ary somary maitso ny vatany aty aorina.

takelabe iray eny afivoany arabe mampiseo tokambarotra ranontsavony iray manga ny ao ngena ary maloko mavo mena maitso ilay ranontsavony amidy

Ery aoriana ahitana hôtely ary misy soratra hoe "Mandrosoa e !". Ny eto anoloana ahitana fary efa voakapakapa, amidy angamba izy ireo. Eto anoloana ahitana lehilahy maromaro mitendry amponga sy karazana mozika hafa.

Karazana fanafody tandrefana mipetraka ambony latabatra iray : ao ny pilina ary ao ny rano mbola anaty baoritra dia iray amin'izy io mbola misoratra eo amin'ny baoritra misy azy ny vidin' ilay fanafody.

Toerana fiangonana iray misy tilikambo ary erỳ ambony indrindra misy lakroa. Vita amin'ny biriky ilay fiangonana ary ny sisiny sy ny eto aloha dia miloko loko fotsy misy soratra hoe "FJKM Ziona Fanantenana Ambatobe".

Fiangonana iray vita rarivato. Misy tilikambo sy lakolosy eny ambony. Ny varavarana avy aty havia dia simba. Ary ny eto afovoany sy ny avy eo havanana kosa dia vita amin'ny hazo.

Baoritra fanafody iray miloko manga, maitso, mainty ary fotsy. Ery ambany no ahitana loko miloko volondavenina kely. Ity fanafody ity dia ampiasaina mba hanadiovana ny aty vava.

Voankazo mitondra ny anarana hoe frezy miloko mena ary masaka dia masaka tokoa mbola misy ilay vodiny maintso ary an-drarahana rano ao anatiny mety diovina angamba

Sary famantarana anarana orinasa iray na anarana akanjo na asatanana iray. Ny anaran'io orinasa na anaran-javatra io raha araky ny sary dia "teboka".

Vata fitaratra iray ahitana karazana sakafo toy ny akoho nendasina, ny ovy nompolopolesina ary avy eo noendasina ihany koa, karazana sambosa. Ery amin'ny farany ambany kosa dia misy boky mipetraka, solomaso ary aroloha

Karazan-javatra vita malagasy, ary voarary, tahaka ny harona, fitoerana figo ary karazana sahafa.

Toeram-pivarotana boky iray na tranom-boky iray, misy karazana boky maro natao ho an'ny ankizy amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny malagasy.

Arabe iray, eo Analakely, izay tanàn-dehibe iray eto Antananarivo. Ahitana olona miaraka mipetraka, sahirana dia sahirana tokoa miaraka amin'ny ireo zanany mbola kely. Ao koa ireo olona tsotra izay mandalo mifanaretsaka.

Vondrona sokoto manomboka amin'ny lehibe indrindra hatrany amin'ny zazakely, mivondrona manao boribory ary mifandray tanana avokoa izy ireo.

Sainam-pirenena iray miloko manga, mena ary maitso. Ny eo afovoan'ilay manga mihorirana ambony indrindra dia misy masoandro miloko mavo. Ny manasaraka ireo loko ireo kosa dia loko fotsy mitsorika. Ny eo afovoany miloko mena ary ny an'ny ambany indrindra miloko maitso.

Poketra kely vita amin'ny oditra misy sarin'i Afrika eo amin'ilay izy ; ary ny eo afovoan'ilay sarin'ny Afrika dia misy akorandrika kely miloko fotsy. Roa ilay poketra ; ny iray miloko mainty ny afovoany ary miloko volontany ny sisiny ; ny iray kosa miloko volontany.

Olona iray maka sary miamboho fa tsy manatrika, mampiseho ny volony. Ny antsasany avy any havanana vita miorongorona ary ny ray kosa mbola tsy vita fa mbola mifatotra amin'ny famatoram-bolo miloko manga.

Sary an-taratasy fahiny, miloko mainty sy fotsy ilay izy. Sarotra ny hamatarana ny tena lokon'ny akanjo anaovany tsirairay. Ao anatin'ilay sary dia ahitana ankizy miaraka mijoro sy mijery manatrika.

Takelaby iray misy sarina paty, misy voatabia eo amboniny ary misy solila; manintona tokoa ilay sary ary maha-te ihinana ilay sakafo.

Lehilahy iray mainty fihodirana milatro, tsy manao akanjo ambony fa manao takon-kenatra ao amin'ny ambany. Mitondra zavatra voasikotra vita amin'ny hazo, ny avy eo amin'ny tanany ankavanana miloko mavo ary ny havia kosa miloko manga.

Trano lehibe iray ahitana tokotany malalaka vita amin'ny rarivato, eny amin'ny sisiny ahitana zava-maitso mahafinaritra ary eo amin'ny ilany ankavanana ahitana dobo filomanosana.

Maraina ny andro, manga ny lanitra ary manga aok'izany koa ity ranomasina ety ampita. Eto anoloana kosa ahitana tendrombohitra feno zavatra maniry maitso mavana.

Karazana zava-maniry, maniry anaty tavohangy mitapaka : tsilo ny sasany ary manana raviny maitso kosa ny sasany, ny iray ery amin'ny farany havanana dia miloko mena.

Fitoerana kafe sy fitoerana dite vita aminy vy ary vita Malagasy ary kaopy gasy miisa enina, samy misy sarina ravinala eo amin'ilay izy, samy miloko mena ary samy ahitana trano falafa mitafo bozaka.

Vehivavy iray eo afovoana olona maromaro angamba manao famelabelarana. Manao akanjo mainty izy ny ambany ary ny amboniny kosa miloko fotsy misy mainty mitsoriadriaka.

Takela-by lava iray mipetraka eo amin'ny sisina arabe, ahitana karazana dokam-barotra maro toy : ny sakafo mampatanjaka, ny fitaovana maro karazany fikotranana, ary fampiasa ao an-tokantrano sy ao an-dakozia, ao koa ireo menaka sy fitaovana hampiasaina amin'ny kodiaran-droa sy fiarakodia.

Vehivavy iray mpanao asa tanana malagasy ary mpanjaitra. Hita ao anatin'ilay efitra misy azy ny omby voasikotra amin'ny hazo, ny karazana harona vita amin'ny rafia angamba ary lamba latabatra maro samihafa misy petakofehy.

Baoritra iray miloko fotsy ary ahitana loko manga fitoerana fanafody izay fanafody ampiasaina raha misy zavatra tsy zaka.

Tanan'olona iray manao vakana, mitazona boky iray miresaka momba an'ny Madagasikara.

Trano hazo angamba any amin'ny moron-tsiraka. Any ivelany izany hoe eo amin'ny lavarangana ahitana fivondronana zaza amam-behivavy mety miresaka.

Sainam-pirenena iray, ny ranoray amin'ny vatany dia miloko mavo sy miloko volomboasary. Ny avy atỳ amin'ny sisiny havia kosa dia ahitana telozoro miorirana miloko manga ary ny eo afovoany ahitana kintana miloko fotsy.

Sainam-pirenena iray. Ny tapany ambony miloko manga ary ahitana sarisary miloko mavo eo amboniny, ny tapany ambany kosa miloko mainty ary eo amboniny misy sarina masoandro sy ravina miloko maitso.

Olona maromaro mifaly ary mitsikitsiky aok'izany. Mety manao ady fototra angamba satria mitana angady avokoa izy telo ary manodidina dia misy hazo eo andalam-panorenana.

Sainam-pirenena miloko mena sy fotsy mitsoridrika miatsivalana. Ery ambony avia kosa dia ahitana ny loko manga antitra ary eo afovoany misy sarinana kintana miloko fotsy.

Paty anaty lovia miloko manga, be anitra raha ny fijery azy, satria miloko mena hatramin'ny ranony ary erỳ amin'ny sisiny ery kosa ahitana atody voaendy.

Vata lehibe iray fitoeran-drano sy famanan-drano. Mahazaka rano hatramin'ny dimampolo litatra, miloko fotsy. Misoratra amin'ny taratasy mavo ary amin'ny penina miloko mainty ny vidin'ilay izy.

Toeram-pivarotana iray. Mivarotra karazana fitaovana fampiasa eny an-tsehatra, mivarotra fitaovana fanaovana mozika sy fampiasa ao an-dakozy, eo amin'ny volo ihany koa.

Lambaoany iray miloko mena, eo afovoany ahitana aloalo miloko mainty ary baobaba miloko volon-davenina sy maitso ravina.

Tsangam-bato iray misy soratra hoe misaotra amin'ny teny malagasy ary misaotra amin'ny teny angilisy. Misy sainam-pirenena eo ambonin'ny ilay izy.

Riandrano mandeha mafy dia mafy tokoa: ny manodidina azy dia ahitana kivatovato miloko volontany, ny avy ao havia sy avy ao havanana kosa dia ahitana ala maro. Raha ny fijery ilay rano dia maloto satria miloko volontany ilay izy.

Fiara lehibe iray izay ampiasaina mba anaovana karazana asa vaventy :miloko mainty ilay fiara ary ny eo anoloana kosa dia miloko mavo, ny kodiarana miloko mainty sy mavo ihany koa.

Takelaby lehibe iray amoron-dalana, ary be mpandalo tokoa eo amin'ilay lalana. Misy ny soratra hoe " Tia anao Jesosy Kristy, mibebaha fa mbola tsy tara. Ampandrosoy ao am-ponao izy."

Vehivavy iray manao akanjo miloko fotsy, misy soratra mitsoriadriaka mitsivalana miloko manga antitra. Vao vita ny volony, vao nambaroarina mihitsy, miorongorona, miloko mena ary mangira aok'izany.

Toerana fisakafoanana sy fisotroana iray mitondra ny anarana hoe "Kafé Gasy". Ato amin'ity toerana ity dia sady afaka mihira ianao no misakafo no misotrosotro.

Harona kely voarary tsara ahitana karazana voankazo tsara kalitao ao anatiny toy ny mananasy vaventy, akondro vaventy sy tsy be rirany ary zavoka.

Kodiaran-droa izay fitaovam-pitaterana malaza dia malaza tokoa amin'izao fotoana, mitandahatra amin'ny sisin'arabe iray miandry izay olona ho aterina.

Tranombarotra iray mivarotra loko anaty fitoerany vy. Ny lokon'ilay fitoerany dia mena, manga, fotsy ary mavo. Ny lokon'ilay loko iray dia maitso ary ny iray kosa dia volondavenona.

Vehivavy kely iray mitampina ny tarehiny amin'ny tanany mba tsy ahitana ny endriny, ny volony mirandrana mizara roa ary mandady avy eto afovoany makeny amin'ny sisiny.

Takelaby roa mifanakaiky amorona ara-be ary mora hita tokoa; ny avy aty havanana dia miresaka momba na fitaovam-pianarana any amin'ny tranom-barotra iray; ny avy aty havia kosa dia dokam-barotra miresaka momba ny fitaovan-dakozia sy fitaovana ilaina isankarazany ao an-tokatrano.

Fiara iray, raitra ary mbola vaovao tokoa raha ny fijery azy. Fiara vita avy any Alemana ; ary misy lehilahy iray ao anatin'ilay fiara. Mirehitra ny jiron'ilay izy.

Ranomanitra anaty tavoahangy iray misy sarony fotsy. Ny baoritra misy azy dia miloko maitso raha vakiana ny ao amin'ilay baoritra dia ranomanitra vita amin'ny zavamaniry izy ity.

Tavoahangy vera iray misarona sarony fotsy ahitana menaka voanio madio dia madio tokoa ao anatiny. Ny ivelany kosa dia ahitana soratra amin'ny taratasy misoratra hoe menaka voanio ary ety ambany ahitana sarina voanio anaty lovia.

Vehivavy iray, mety afrikanina angamba, manana volo mirandrana izay madinika dia tena madinika tokoa ilay randrana. Mifatotra boribory lehibe avy aty aoriana ilay volo mirandrana.

Ankizy, olondehibe, tanora maromaro no mivondrona mitsangana, mitazatazana amina lavarangana iray; angamba mety manao fivoriam-pianankaviana.

Vatakely fiteherizan-javatra roa, ny iray kelikely ary ny iray lehibe. Ilay lehibe dia mahazaka zavatra roapolo litatra ary ilay kelikely eo amboniny kosa dia mahazaka zavatra enina ambin'ny folo litatra.

Fitoerana sy fasian-javatra plasitika iray. Ahitana karazana voankazo ao anatiny toy ny zavokà, garana ary voajabo na ny voatavo rano.

Gazety iray amin'ny teny frantsay ny lohateny lehibe dia miresaka momban'ny madama razanamahasoa mpanao politika ny avy ato avanana kosa dia miresaka momba ny fetin'ny paska ny ambanin'izay dia miresaka momban'ny fiakaran'ny rano any amin'ny toerana avaratra sy ny avaratra atsinanana ary ny ambany indrindra miresaka momba ny fanatanjahantena

Legioma mbola vao avy notazana angamba satria mbola tena tsara dia tena tsara tokoa ny kalitaony. Radisa no anaran'ilay legioma. Ny lohany miloko fotsy ary vatany dia miloko somary volomparasy.

Filoham-pirenena malagasy manao fanambarana, hotronina manam-pahefana sy manamboninahitra maro dia maro. Manao solomaso, miankanjo mena mitsipitsipika fotsy, manao pataloha mainty.

Gazety iray amin'ny teny Malagasy, ny lohateny lehibe eo afovoany dia ahitana sarina lehilahy iray manakona ny masony amina taratasy fotsy, resaka fisolokiana ilay resaka eto.

Baolina iray misy baobaba ao anatiny. Eo ankaikiny ahitana vera sy zinga vita amin'ny vera ihany koa, ahitana ranona baobaba.

Ankizy maromaro, raha ny marimarina kokoa dia ankizy miisa sivy anatina sary izay sary fahiny raha ny fijery azy, satria efa tonta ilay taratasy ary mbola miloko mainty sy fotsy ilay sary fa tsy misy loko hafa ankoatr'izay.

Vata hazo iray, misarona lamba mena ny ambony ary mena ihany koa ny ambany. Misy karazana famantaranandro maro, ao ny an-dehilahy ary ao ny am-behivavy, misy koa ny famantaranandro ho an-jazakely.

Fanampin-tsakafo amidy ao anaty fitoerany miloko mavo sy manga. Ahitana sira mainty ao anatin'io fanampin-tsakafo io.

Tongotr'akoho maro ao anaty baolina iray izay mipetraka ambon'ny latabatra. Misy vehivavy iray manao vary misy miloko mena manaisotra amin'ny hety ny tongotr'ilay akoho tsirairay.

Hazo lehibe avo ary vaventy mitondra ny anarana hoe "baobaba". Maniry any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara raha ny fahafantarako azy.

Lehilahy iray manao solomaso mainty, satroka mainty ary manao lobaka manga, pataloha manga, akanjo bà manga ary kiraro manga.

Toerana iray ahitana karazana hanitra izay mifono toy ny : sakay, kanelina, vovoka lavanilina, dipoavatra, tamotamo.

Trano lehibe iray misy rihana roa angamba. Trano izay mety efa nahorina tamin'ny andro efa taloha, misy tafontrano tanimanga ary biriky no ivelany fa tsy miloko.

Peratra mariazy roa ny iray ho an'i ravehivavy ary ny iray kosa ho an-dralehilahy vita amin'ny volamena. Tsara dia tsara tarehy tokoa ary matevina aoka izany.

Lehilahy iray raim-pianakaviana angamba. Mandeha amin'ny sisin'ny arabe iray, manao kapa fingotra izy ary mitazona angady eny amin'ny tanany havia, mibaby kitapo kely kosa izy ary miloloha entana. Mety avy niasa angamba izy ary an-dalana andeha hody.

Tsangambato iray miorina ambony vato ihany koa ; ny eo ambony indrindra dia ahitana lavarangana vita amin'ny vato ihany koa ; misy sarina lakroa eo aminy. Raha ny fijery azy dia zavatra manan-tantara ary efa niorina efa ela.

Boky iray misy sarina sakafo eo ivelany, angamba boky miresaka momba ny fomba fandrahoana sy fikarakarana sakafo.

Famantarana ny koly-kanto, miloko mainty sy fotsy ilay sary. Ny eo afovoan'ilay boribory dia ahitana volon'akoho ary fanaovana sary, ny eo afovoany kosa ahitana naotina mozika.

Trano miorina anaty tanan-dehibe anankiray, mifanetinety tokoa izy ireo ary etỳ anelanelany dia misy fiara maro mifamezivezy.

Sary iray vita amin'ny loko rano ihany koa, ery ambany havanana misy ny anaran'ilay nanao an'ilay sary, ilay loko kosa ahitana sarina baobaba mihisa roa, lehilahy iray ambony sarety manga, taritina omby mihisa roa.

Fitaovana fampiasa any anaty birao sy eny amina toeram-pivarotana fanaovana kajy, miloko manga ary miloko volondavenona sy mainty izy ireo, eo ambony ilay fitaovana ary misoratra eo ambany ny mombamomba azy sy ny vidiny tsirairay.

Efitrano fianarana iray angamba eny amin'ny anjelimanontolo. Ny solaitra dia miloko fotsy, ary feno mpianatra avy ato havia sy avy ato havanana.

Vondron'olona maromaro tsy latsaky ny folo mandeha amina renirano angamba ? Na rano miandrona iray, ny fitaovam-pitaterana entin'izy ireo manitsaka ilay rano dia lakana lava iray.

Hariva ny andro anaty tanàna iray mifefy tamboho ahitana fiara iray raitra dia raitra ny fijery azy ary tena madio, mirehitra ny jiro eo anoloana.

Gidro iray tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Mahafatifaty tokoa mijery azy. Ny masony dia miloko volomboasary ary mainty ny ao afovoany. Ny lokony fotsy, mainty ary somary manopy volontany.

Fitaovana elektronika fampiasa ao an-dakozia. Miloko fotsy sy mainty izy ity ary ny hampiasàna azy dia natao hitetehana karazana legioma.

Rindrina avo lehibe iray, misy dokam-barotra mombana tambazotra iray eto madagasikara miloko volomboasary ilay izy ary misy sarina vehivavy mitazona finday eny amin'ny tanany.

Trano iray, angamba vao vita izy ity satria mbola eo an-tokontany ny fitaovam-pandokoana sy ny tohotra nampiasaina. Miloko mavo ny tamboho ary ilay trano kosa dia miloko fotsy.

Tranombarotra lehibe iray mivarotra karazana fitaovana elektronika famoahana soratra amin'ny taratasy avy any amin'ny solosaina ary mivarotra karazana finday : ao ny finday kely ary ao kosa ireo finday lehibe hika farany. Misoratra eo ambanin'ilay entana tsirairay ny mombamomba azy ireo miaraka amin'ny vidiny.

Fitaovam-pianaran'ankizy karazany maro miloko mavokely ny ankabeazany. Ao ny pensily azo ao ny pensily maroloko, ao ny penina ary ao koa ny famafana sy ny lakaoly ary ny fitsipika.

Sokatra iray, tsy toin'ireo sokatra fahita isanandro satria miloko fotsy ny vatan'iray manontolo. Sokatra an-dranomasina raha ny fijery azy, ary ny manodidina azy ahitana zava maintso maniry.

Manam-pahefana manao matso, manao fonon-tanana fotsy sy satroka mainty.

Gazety iray amin'ny teny Frantsay amin'ny vidiny arivo ariary. Ny eo amin'ny sisiny havanana ambony miresaka momba ny politika, toy izany ko ny lohateny lehibe afovoany. Ny eo havanana avy aty ambany dia miresaka momba ny trangam-piarahamonina. Ny avy aty havia kosa miresaka mombana fanatanjahantena.

Karazana voasary maniry eto Madagasikara, mitondra ny anarana hoe mandarinina ho anareo malagasy. Maitso dia maitso tokoa ny fijery azy saingy mamy dia mamy rehefa hoanina.

Toerana iray mahafinaritra. Raha ny fijery azy dia toerana fanaovana lanonana, amoron-drano ilay izy ary ahitana haingokaingony maro samihafa toy ny balaonina miloko fotsy ary karazam-boninkazo.

Voankazo iray, mitondra ny anarana hoe frezy. Ao anatina fitoerana iray no misy azy, mena dia mena tokoa izy io, ary mbola tsy afaka ilay raviny maitso ety amin' ny vodiny. Araraka ao anatiny ny rano, ary mety ho sasana angamba raha ny fijery azy.

Fivarotana iray mivarotra karazana vy, fikosehana vilany sy lapoaly ao an-dakozia, ao anaty harona plastika no hampirimana azy eto.

Tranom-barotra lehibe iray mivarotra karazana voankazo efa voahodina anaty tavoahangy vera misarona, misy vita amin'ny paoma ary misy vita amin'ny paiso.

Tranombarotra lehibe iray mivarotra karazana kafe ,miloko volotany ny harona plastika misy azy eo ambony ilay entana ary misoratra etỳ ambany ny vidiny .

Zava-maitso amin'ny tany mifatotra miaraka angamba mety ho tongolomaitso izay fampiasa atao amin'ny sakafo.

Tovolahy iray : manao akanjo manga ny ambony ary manao pataloha mitapaka ny ambany, manao solomaso mainty ary milalao eny an-dranomasina.

Sary roa mipetraka anaty mahitsy zoro fasiana sary samihafa. Ny iray mampiseho tovolahy misy volom-bava, manao kavina ary ny iray kosa mampiseho zazakely mijery mihorirana.

Olona maromaro mitandahatra, mandeha anaty natiora, mitondra tavohangy ary ny iray amin'izy ireo mitondra kaopy gasy ; ny ankabeazan'izy ireo dia manao akanjo mena, ny sasany manao manga ary ny sasany volontany.

Gazety amin'ny teny frantsay, amin'ny vidiny arivo ariary. Ny lohateny lehibe eto anoloana dia miresaka momba ny Minisitra eo anivon'ny governemanta ; ny ambiny kosa dia miresaka momba ny fanatanjahantena, ny fahatapahan-jiro ary ny resaka solika.

Kavina iray miloko lokombolamena, boribory ny paozin'ilay izy ary eo amin'ny sisiny anatiny avy aty ambany kosa ahitana fo miisa fito.

Latabatra lava iray misy lamba miloko fotsy eo ambonin'ny latabatra eo dia ahitana karazana sakafo toy ny mofo dipaina, salady ary trondro ; ary eo afovoany kosa ahitana voninkazo.

Sisin-trano iray miloko fotsy ary eny akaikin'ny vavahady sy ny varavarana ary ny sisin-trano dia miloko volom-boasary manopy volontany. Eo amin'ny sisiny dia ahitana kodiarandroa miloko manga.

Efitrano iray : ny varavarana vita amin'ny fitaratra sy hazo, ny rindrina miloko fotsy ary ahitana karazana sary vita amin'ny lokon-drano angamba, ny ambany kosa dia vita amin'ny simenitra.

Tranom-barotra lehibe iray mivarotra karazana legioma sy voankazo tsara kalitao toy ny ovy karaoty arikovera, voatabia, korizety, baranjely, akondro, zavoka, voasary, mananasy ary papay.

Ravimbomanga, ary angivy miisa dimy, no fanaon'ny olona ity karaza-tsakafo 'ty ; dia andrahoina miaraka, atao be ranony, ary hoanina miaraka amin'ny sakafo matsiro.

Tovovavy iray : miloko mainty sy volontany ny volony. Milatro izy ary manao akanjo volondavenona. Ny kiraro anaovany dia miloko mainty sy mena.

Gazety iray amin'ny teny malagasy ; ny lohateny roa ao anatin'io gazety io dia miresaka momba ny politika, ny ambiny kosa dia miresaka tranga-mpiara-monina tahaka ny "bajaj" sy ny posy izay miara-miasa amin'ny olon-dratsy ary ny fielezany ala-jaza any amin'ny faritra Mahajanga.

Vatoaratra lehibe iray, miloko mainty ary eny amin'ny sisiny ahitana loko mena, mavesatra dia mavesatra sy matanjaka tokoa raha ny fijery azy.

Tsena eny amodon-dalana : ahitana olona mifanaretsaka mijery karazana entana eny an-tsena. Ny sasany mandeha irery, ny sasany mitondra "sac" kely ary ny sasany kosa mivarotra.

Trano fandraisam-bahiny mitandahatra miisa telo, vita biriky ireo trano ireo, saingy ny tafo kosa dia vita amina ravin-javatra. Eo an-tokotany dia misy bozaka izay voahety tsara, ary misy zava-maitso ankoatr'izay eny amin'ny sisin'ny tamboho.

Vehivavy iray maka sary avy aty ambony, mampiseho ny volony avy norandranina ; mainty ilay volony ary misy tovana miloko mena miaraka mirandrana aminy.

Tranom-barotra iray mivarotra karazana voankazo sy legioma toy ny : frezy, voasary ary karaoty sy korzety.

Toerana fiangonana iray mbola andalam-panamboarana angamba satria mbola feno hazohazo eo ivelany, miloko mavo ilay trano ary ny sisin'ilay izy tsirairay dia miloko mena, eo amin'ny tafontrano dia ahitana lakoroa miloko fotsy.

Sisin-tamboho iray ahitana sary, mampiseho orinasa iray mpanamboatra gony.

Olona iray mitraka ary mamaky boky, mivelatra ilay boky ary eo ambonin'ilay olona misy saka toy ny mamaky ilay boky ihany koa.

Vehivavy iray : manao akanjo bory tanana miloko volomboasary, manao pataloha mainty manara-batana tokoa ary manao kapa mavo.

Tsena iray, misy elo miaro ireo entana amin'ny masoandro; ny zavatra amidy dia zavatra maro toy ny angivy, anana, tongolomaitso, karazana voamaina, voankazo ary legioma.

Karazana fitaovana fampiasa ao an-dakozia izay vita amin'ny hazo ny iray ary ny anaky telo ambiny kosa dia miloko mainty ary vita amin'ny plastika.

Tsena kely iray amoron-dalana, vita amin'ny hazo ilay tsena ary ravin-javatra ny tafon'ilay izy. Misy terimôsy miloko mavokely ary mofo anaty fitoerana plastika sy mofo dipaina.

Sainampirenena iray. Ny avy aty amin'ny sisiny havia miloko maitso, ny avy aty havanana miloko mena, ny afovoany kosa miloko mavo ary ny eo afovoanin'ilay loko mavo io dia ahitana kintana miloko maitso.